salaamaaleykum <noise> soxna si
<noise> maaleykum salaam man maay Khady Diagne <crosstalk> <noise> dëkk Dya Khady Diagne laa dëkk Dya
<crosstalk> donc Khady ci looy yëngu
<crosstalk> man de maa ngi yëngu ci coopérative bi <crosstalk>
<crosstalk> <hesitation> <hesitation> <crosstalk> béykat nga
béykat laa waaw ma ngi béy gerte di béy dugub <crosstalk>
ndax yaa ngi doon déglu émission yi coopérative bi doon def ci rajo bi <crosstalk>
waaw wax dëgg yàlla dama koy déglu léeg-léeg ñu koy nettali <crosstalk> mais man ci sama bopp moo dégg a gu ma ko waaw waaye <noise> maa ngi yaakaar xëy na bu ngeen ci jógee danañ mën di jokkoo ba ñëpp di si xam dara <noise> di si dégganteeg yéen <noise> bu neexee yàlla <noise>
ndax xam nga semence <crosstalk> certifiée <noise>
waaw xam naa ko moom <crosstalk> xam naa ko bu baax <noise>
<noise> nan la ñuy ràññee semence certifiée <noise> ak bu dul certifiée
<hesitation> <noise> man ci suma gis-gis daal su ma ko tiimee nii *** dinaa xam ne <hesitation> gerte gii certifié nañ ko <noise> wala certifié wuñ ko ci ci ci d' après ni ñu ma jàngalee waaye nag <crosstalk> répétition bi laay xaw a kii waaye boo ko tiimee daal dinaa xam ne bii moom <crosstalk> certifié naén ko waa bi ci des amul ko waa
<crosstalk> ndax yaa ngi béy yaa ngi kay bay
waaw ren moom laa béy fure bi laa béy <crosstalk>
naka la tool yi mel <crosstalk>
ma sant naa yàlla moom <crosstalk>
macha allah
waaw wax dëgg yàlla maa ngi ciy yaakaar rafet na <crosstalk> te liñ ci bëgg danañ ko am même booy jaay da nga bàyyi <noise> loo xam ne da nga ci ji sa amorom ji ci te <noise> fa nga koy jaay mooy fa ngay bëggee ñu jaay ko encore suñu yeneen partenaires <noise> pour mu law ci gox bi <noise> <hesitation> <hesitation>
ndax mos ngaa jot ay messages <noise> sa téléphone yu lay wax ci semence certifiée ak ku ko bëgg foo ko mën a amee <crosstalk>
déet bëriwxul nag ah danaa xanaa réunions yi may dem léeg-léeg ma di ko ci for tuuti
kon sa téléphone mosoo see jot incha allah <noise>
bu neexee yàlla waaw <noise>
donc looy wax sa mbokku béykat yi <noise>
xanaa ñu yokk a góorgóorlu <noise> ndax béykat moom amul lu dul mbéy <noise> góorgóorlu dem ci <noise> ni ñuy amee semences yu baax yi <crosstalk> ak i tamit xam nañ nan lañ koy defaree ndax i tamit toujours defal ma <crosstalk> bu ñu ko sañoom ñu am ñoo ñun ngeen dimbale ñu ci ñoo xam ne ñi nga xam ne dañ koy defar <crosstalk> ak boo ak boole koog engrais biñ ñuy jox <crosstalk> su boobaa béykat moom luy baaxal toolam rek la soxla <crosstalk> suñ mënee am ci <hesitation> compost yi <crosstalk> boole ak engrais yu baax yi ñuy jënd rek dinañ gis ñoom <crosstalk> waaw
kon ñu ngi lay jaajëfal baal ñu fàttali ñu sa tur ak sa sant ak fi nga dëkk
maa tudd Khady Diagne <crosstalk> dëkk Dya
dëkk Dya
waaw
<crosstalk> jërëjëf Khady